Umutama akaribori yari afise ritongo rininiya gose ritongo ryiwe riyimaze gihe kinini ataririmamwo harimibiti vysvy'ibinyeshamba umusi umwewe baraguraati igikagenshi yamwo iminyungu ya kija mberera.

Mu ntara ya Gitega hagati y'imisozi ibiri yitwa Rukinzo niyindi Ruhabaga umugore wiwe yaramutumye ati: '' Genda unzanire utweze kuko jewe ntibikunda ko mva ku musego.'' Umugore wiwe ati:'' Yemwe ndarengutse reka ngende ndakuzanire.''

Ku munsi wagatandatu niwo munsi ugizwe n' ibikorwa rusangi, uwo munsi rero tukaba twari twagendewe n'umushikiranganji yaherekejwe n'umukuru, w'ikomine twariko turimbura ibigori vy'ubwoko vya kijambere abanyagihugu bose twari twakora hamwe.

Umu shingantahe Sentwari afise umurima mu niniya yahawe n'umuvyeyi wiwe akiri muto ukaba ufise ibigori, ibiharage vyishi vyiza vyejeje vy'ubwoko bwa kijambere, Imbuto burya yayihawe n'areta.

Mutama Ribori umusi umwe yagiye avyuka abona umukobwa wiwe bareha aje avuye mu mahanga yarafise imyaka mirongo ibiri nitatu aza amuzaniye ibibondo vyiwe bibiri, avuga ati:'' None ga sha ko mwaje mutanteguje ndabazimana iki?'' Aravuga ati:''Reka ndabahe akamwa ku mwembe gahiye neza nico conyene noronka ndabazimana.''

Buname avuka mu Ruyigi komine Mutesi mu gacimbiri ka Mutarama afise umurima mu nini wejeje imyungu mwiza cane iteye igomwe ku gisho hamwe n'ibiharage biri muri uwo murima bikaba bitondera kwivyo.

Mutama Ribori yavukaga ibugendana yarafise imyaka mringwibiri n'itanu yarafise ubwoko bw'ingurube butandukanye imwe murizo umunsi umwe mugatondo hagezeko yuko azigaburira yaratorotse iraja mw'ishamba arabaza abana biwe ahiri arabura.